Emotoka etwise abantu nga eno eri muluguudo oluriraine ensiko. Eri kutambula nga erina gyeri kubatwala

Ensenhenhe dhiri kusiikibwa okubonhekere okuba nga dhitegekebwa okulibwa abantu ng'era dhiri ku muiko, dhirimu obuito dhabamu nh'obutungulu.

Enhumba nga enho erirainhe nhumba dhinhadho nh'obusisira, okumpi nh'emiyembe nga enho yo, erimu olutandha ghagati oluva ghangulu paka ghansi okwaghulamu akayumba kanho.

Abakazi basatu bali muluguudo bulyomu yetwiswe ebafu erimu omukyanga nga bulyomu alikunganhya mukyanga ali kugutwala ghali kusolokeza ogugwe.

Ebizimbe ebi nhenhe ebighanvu obulungi nga binho bikolelebwamu bizinesi edha abantu nga ghansi gha byo ghaligho abantu bangi nga bano bali kutambula buli omu alinha yalikugya, nhe motoka edhipakinze nga dhilindha abasabaze okubonhekera nti dhibaku nhi dhi yebatwala mubifo byeibwe bye bali kwendha okugyamu

Abagwiira babiri, nga bano balaambuzi, bali kulaambula ekitundu. Nga mulimu omukazi agemye embago eibiri, n'omugugu kumutwe, nga ono ava munimiro.

Bendhera eyensi Uganda nga enho ekolebwa color isatu nhe'kinhonhi ghagati ekyemereire ku mugulu omulala. Nga color endhirugavu etegeza color yaife nga bwetufanhanha nti tuli bafirika, ekala eyokubiri ekyenvunvu nga yo eraga omusanha omulungi ogwaganibwa mu nsi Uganda, nga nhi color eya ekimyufu eraga nti tuli bamusaayi fenafena ababaganda tuli ba musaayi mulala.

Omukubi ghamatofali ng'onho agemye eitaka eitenhe obulungi ali lighumba ghumba ghalita mukatiba okubonekebwa nti asobola okufulumya amatofali, gano nagakozesebwa mukuzimba amyumba.

Abavubuka basatu nga banho buli omu agemye akadhomolo ak'amaadhi. Kutambula baseka baghaya nga bava y'okusenha amaadhi beyongerayo eghaibwe.

Ebilime nga binho byakula mu magati ga ensozi enhingi nga ghangulu gh' ensozi eri kuvayo omwosi.

Ekibira era nga kino wewetegereza mulimu emiti gye balikwokya egiri kuya era nga giri kufulumya inho omuuka ogutali mulungi no muliro mukambwe.

Akanoni akaghanvu, nga kano kali mu kibali ere nga kano bwokalingirira kalina ebikoola kwekemeraile nga kalindhirire okufunha ekyokulya.

Akanhonhi kemeleire ku kiswa. Kino ekiswa kyetoloirebwa eisubi. Nga akanhonhi ekikemeleiza ghano, kemeleire kuwumula

Ekiyiliro ekitonho nga era kinho kilikuyugha amaadhi mu mwiga oguli kukulukuta nga guno gulinha gyeguli kulaga nga era guno guliraine ekibira kumbali nhi kumbali

Amasigiri ag'amandha nga gano gasibibwa ghalala n'emiguwa nga gano engeri gyebagasibyemu eraga nti galina gyegali kutwalibwa, eghala.

Abaana abasomi bali mu kibiina nga banho abaana ababiri abali mu maiso, buli omu ali kuluka olugoye nga alikozesa eghuzi, n'empiso okufunamu akagoye.

Emotoka enene nga eno ya basirikale nga eno ya byakwerinda eyemeleire emberi wo bumuli nga eno mumbali wayo waliwo omuti gwa masanalaze no muti ogwe miyembe nga wansi wagwo waliwo embaawo

Abaana abasomi nga bano bali kutunga engoye ne mpiso editunga nga balikuboneka balikwenda okufulumya engoye

Oluguudo olumenefumenefu kumbali, nga luno luliraine amayumba agakolebwaku business. Nga emberi gh'amayumba gano ghaligho ogha pikipiki atiise ebidhomolo, okumpi n'eiduka aghali omusaadha ayemeleire nga ali kutunda eby'okunhwa, n'ebyokozesa ghaka ebindi.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

Kamulali omumyufu nga onho ayanhikibwa kukakutiya ghansi gh'endhuba okwongera okukala.

Enaandha nga eno eliraine okumpi n' lubalama nga kuliku abavubi abali mubwaato abali kugezaku okuvuba engege nga na bantu abali kulubalama bulyomu abaana na basaadha na bakazi bulyomu alikola emirimu egyindi nga okwooza na bali okutambula obutambule

Abakazi banha nga banho bali kusiba munhaibwe atyaime ku katebe enviri ngera bwebawaya. Ng'era banho bwobetegereza, batyaime emberi y'obusisira mwemasula, ng'era n'obusisira bwetoloirwa ensozi empanvu.

Ebiwuuka ebyo kulibwa nga bino babitaire kuluti oluwanvu ate nga bingi. Era nga luno biri kukatimba biri kwokyebwa babirye bulungi

Ekizimbe ekighanvu nga kinho emberi ghakyo kirigho ghebasuula ebikaba okubonhekebwa nti obuyondho bwekizimbe kinho bukumibwa nga bwaghangulu inho nga kisiigiibwa nhi kala enhingi okubonhekebwa nti kifanhanha bulungi.

Abasaadha babili bali ku lyaato nga owundhi ali kuvuga elyaato munandha eno, nga ate owundhi alikusuula akatimba akavuba engege.

Ensolo inha nga ku dhinho eibiri diri kuzaanha, eyindhi eyemereire mu maadhi mu nhandha eri kunwa ate nga eyindhi eri kutambula nga yonha eri kunhonya eisubi yelya, era nga dhinho dhisangibwa mu nsiko.

abakazi basatu nga buli omu yetwiise baafu ey'omuchanga bali kutambula nga balikugya kufuka gunho omuchanga buli omu ghaali kusoloza ogugwe, babonekere okuba nti bagutundha.

Kasaasiro ogh'obuveera, ebikutiya n'ebikaba ebindhi. Binho bibungibwa kumbali gh'etooyi emenhefumenhefu. Nga eno elinga kasaasiro yaibwe.

Omusana gu timbye mu mwiga oguli kuyuyikka nga gunno omwiga kumukono ogulya gulirainibwa olubalama okuli eisubi lyonka nga ate kumukono ogulya kuliku ekibira ekiliraine

Abakuumi b' eidembe nga wano waliwo abasirikale batayiame ku motoka nga ate abasirikale ababbiri bemereire nga ono owemberi agemye emundu; emuli mberi

Akatundhu akobuyumba obutono nga buno bwonabwona buliku amabati ayenga bwonabwona bufanana bubi kungulu kwabwo, nga buno buli mukiko kulusozi nga ghangulu ghabwo eriyo emiti ne'kisimo kyebasima ebyobugaiga ghansi mwitaka.

Etundhubali nga enho eyanhikibwamu omukyanga oguligya okuboneka nti gusengedhebwa okufunu kyona kyona kye bali kwendha okugutolamu nga ghanho ghalilanhibwa emiti, amasanalaze ne motoka edhiri kutambula, ne enguudo

Omukazi ayemeraile einuma w'enkota dh'amatooke, gaali kutunda nga ghaligho n'emidhala edhiriku nhanha, obusero, emeeza, n'abaana n'amagaali n'amayumba nga gano galaga nti ghano batundiragho emere nh'ebintu ebindhi ebikozesebwa mu maka nga biribwa.

Oluguudo nga lunho luliranibwa ekiswa nhe'miti kumbali kwombi nga lunho olugudho lwaitaka.

Omwiga oguli kuyuyikka nga mwiga gunno gulimu amabale amanene agali kusiba entambula eya maadhi nga gano. Guliraine emiti ne nsiko.

Isomero liri kulaga ekiziimbe kye bali kuziimba nga era kikaali kugha. Nga bwokyetegereza, ghangulu bali kukisereka busereke aye nga bakaali kutaaku mabaati. Kuliku mbaagho dhonka edhigemelera amabaati.

Omusadha alikutwika enkota edhamatoke ku pikyikyi, nga pikyipikyi elina yeli kudhitwala nga elidhitola kunimiro eyamatoke.

Omwiga nga gunho guli kuyiyika okuva ku kiyirilo ghaigulu nga gunho gwetololeibwa ensozi edhiriku emiti nga guyiyika gulinha ye gugya.

Eizike lyeghombaike mu kibira nga lityaime lisobailwa mu bweralikirivu obwamanhi nga linho gh'elityaime lirirainhe obuti obuto nh'emiti gyeenhe eminhenhe mukibira.

Endhovu enhenhe enkulu enho nga eyemeleire emberi ghe miti n'eisubi lyeli gya okulya.

Akakutiya akaterebwamu emikyungwa edha kiragala nga dhino edhindhi misale era nga dhikamulibwamu ebyokunwa era nga dhino dhiri kutundhibwa era nensonga lwaki badhisazemu okulaga abaguzi ngeri yedhi fanhanhamu.

Esowani eriku emere efumbibwa obulungi nga ya bika byandawulo nga kuliku enyama kwabaaku omutyeere kwabaaku ni kabbegi kusowani enondho enirira obulungi enderu

Emotoka edha basabaze edhi tambuza abasabaze dhemereire ghamberi gho luguudo kumpi nhi kalina edha maduuka, kuliku amaduuka, abandhi basulaku.

Enkota ibiri edha matooke, gonagona ga kiragala bulungi. Enkota eyindi matooke malungi. Enkota eyo kubiri, wewetegereza amatooke galiku obwirugavu kungulu kwago nga galaga nti galwirewo era gali kumpi kwononeka

Ensolo eyomusiko, enho nga erineina yinhayo . Nga dhino dhili mukawoleleeze dhili kughumulamu okweigama omusanha oguli kwokyerera nga enho dhili kughumulamu oluvainhuma lwo kufunha obukoghu

Emotoka dhemeleire kumbali kubizimbe ebinenhe nga dhino dhi pakinze nhi pikipiki, n'abantu abemeleire, abalinha bye balikukola nga mu magati go lugudho mulimu obumuli mwabaamu nh'amataala agaaka obwire.

Ekinoni kyemereire ku kisolo eky' mumaadhi nga kino ekisolo mubiri gwakyo gwonagwona okutolaku wangulu wo mumutwe ni wangulu kumugongo kyonakyona kidimire mu maadhi wekiri kutambulira

Omuvubuka agemye emikyungwa giri ku mugongo gwe egindhi gili mungalo nga agitaile mu buvera alikugitundha mu motoka na mapikipiki agali kubita kuluguudo lunho.

Ebisolo eby'omumaadhi nga bino byona byona bili kutambula bigya mu lugendho lulala olwo. Nga byona byona bili kutambulila mu maadhi nga emili gyagyo gyona gyona nga otweileku wangulu kumutwe, eli amaiso ni kumugongo, kyona kyona kidhimiire wansi mu maadhi.

Eirike nga lino ito lisutaime ku muti ng' ate lirina olusagga olwo muti kwelye gemereire

Emotoka enhenhe, era nga enho erikutwikula ogumotoka ogundhi ogutesobola kutambulila ku itaka nga era gunho gukozesebwa mu kusinhira olugudho lwebaba nga bali kulima.

Abaana abato kunho kuliku abalenzi nha baghala bali kuzanha abandhi bemereire abandhi basutaime era basanhufu inho okubonha nti era okulingirila kyonha kyonha kyebalingirire ekibali mumaiso ghaibwe.

Obukomo obwo kumukono, obukoleibwa mu ngeri edhendhaghulo aye nga bwonhabwonha butegeza ekigambokirala nga buliku ekigambo Jesus. ekitegeza; Yesu, omwaanha gha katondha ate omulokozi nga bunho bwonhabwonha bulinha ekigambo kirala kyebiri kutegeeza mungeri edhendhaghulo okusinzira kungeri gyebuli kufanhanhamu.

Amaato amatono abiri, nga gano bagasibye ku kiti ghagati mu kayandha akatono, okulilaana ebimuli eby'omunandha, okugasobozesa obutaba nti gatambula okuvaawo geene.

Enhaandha nga enho eriraine kumpi ne miti nobusisira abwa bantu mwebaba nga era bunho bubonekera okuba nti busanhukirwamu.

Oluguudho olw' eitaka. Nga luno bwolulingirira kumbali kwombi, kuliku obu tiiti obuto, kwabaaku eisubi, kwabaaku nhe ebirime ebindhi. Era nga luno bwolulingirira lulinga lwebelabira kuba obuguudho luno tilusainhe kuba luti.

Ebisolo eby'omunsiko bibiri nga binho muluzungu babyeta dhi bufalo era nga dhinho dhinhumilwa inho okuzanhila mu itaka nga era bw'obyetegereza obulungi, bidwire eitaka ku mibiri gyabyo nhi mumaiso.

Eirike ikulu nga lino ligemye eky'okulya mungalo we lirya era nga olengera linalyo kumbali kumukono ogwamu..., ogulya gwona gugemye eky'okulya era gano gasutaime mwe ga kumibwa mu iterekero lyago

Ebendhera edhe ndhaghulo nga dhinho dha nsi edhe ndhaghulo nga eya Uganda, eya Kenya nhe nsi edhindhi edhaghukanha nga buli bendhera ghano eyemereire gho nga erina ensi gyeri kukulembera

Entamu nga eno esandikibwaku bulungi, omudi musefuliya endirugavu eibiri nga eno etyamiziibwa kuziiko eyakolebwa mu mayiga asaatu nga eno elimu omuliro, ekiraga nti eno entamu erikufumbibwa, nga eno emeere erimu yakuliibwa esaawa yona yona

Omwana omuto ali kuvuga omukedde ogwaali ogwa pikipiki. Nga onho aliraine ne nhumba nga ali kuguvuga ali lumukila mu luguudo, okubona nga azaanha yanumirwa.

Omwookyi, oghebyuuma, alina ekyuuma kyali kutereeza. Ng'onho ali kwenda kifaanhanhe bulungi okusinziira ku ngleli gyali kukyendhamu.

Ebituli bino nga bitambuza amasanalaze era kuno kuliku obutegula mwebata ebiwaaya ebikozesa ebintu ebikozesebwa amasanalaze okugeza amativi, amaladiyo ne bintu ebindi

Abantu bali kutambula, bulyomu alikujja yagya. N'emotoka dhemeleire, edhindi dhili kwenda kuboneka okuba nti dhisimbula, ate nga edhindi dhemeleire bwemelere. Nga mulimu nomusaadha owakagaali ali kuvuga enkota dh'amatooke, nga alina gyali kudhitwaala.

Eirike eikulu. Nga lino lisangibwa mwi kuumiro ely'ebisolo, era nga lino lityaime, lyewumbye wumbye tiridhi kyakola, era nga tosobola tegeera oba lilina elikituseeku ekibi oba ekirungi. Wabula enfaanana yakyo ekulaga nti kyewalikiriile, era nga lino lyetoloilwa emiti n'amakoola.

Enyama nga eno etereibwa kusowani nga bagyetoloiza enaanha embisi, obutungulu obubisi kusowani engaazi obulungi nga eno bagyitaire kumeeza nga bino bitegekeibwa mungeri elaga nti bya kulibwa esaawa yonayona

Emiti egya kula okulalakulala era nga dino wo wetegereza obulungi waliwo ewaaya edhitambuza amasanalaze edirilaine emiti gino. nga era einhuma w' emiti gino, tusoobola okulengerayo ebizimbe ebiwanvu bino nga babizimba mu miti gino

Omwana omughala omuto, onho nga ali mu bigere ayemeraile emberi gha kakutiya kebayuyeku amaandha nga ganho ga kutuundhibwa, era osobola okutegeera nti ghanho ghaligho bizinesi eyokutundha amaandha nga wewetegereza einhuma ghayo ghaligho abasaadha babiri abatyaime ku katebe enho nga balinha omwana omuto nga balilainhe enkota ya'matooke nha'kapandhe akalaga bizinesi edhindhi edhirigya mumaiso mu kitundu.

Ndovu ibiri nga dino diri kumagaituka. Dibonekera okuba nti diri kunonya kye dinasobola okuba nti dirya

E wire e yengoye ng'enho eyanhikibwaku engoye edh'omwana omuto. Edhitereibwagho okubonhekebwa nti dhikala bulungi oluvainhuma olw'okumaliliza okudhooza.

Enanha enhenvu n'embisi dhonadhona nga dhiri ghalala nga badhiyuye ku masandha, nga dhino nhanha mulimu enhungi, edhindhi nga mbi. Nga edhindhi dhituse okulibwa, nga ate edhindhi dhikali dha kiragala inho ekiraga nti dhikali kutukana kulibwa.

Ebizimbe ebighanvu nga bino birikumpi n'olugudho, omuli emotoka edhiri kutambula nga bino ebizimbe kuliku ekiliku obutimba ekilaga nti kikazimbibwa nga ate ekindhi kinhilira nga kyo tikikazimbibwa.

Emotoka eyeetwiise' nkota edhamatooke elikutambula, nge'no erina welikugatwaala, nga wangulu we'motoka eno eriyo abasaadha abali kulabirira amatooke gano.

Abakini ba'makina ngabonabona banhumye munnhambala eyo'bughangwa nga banno balikukina amakina kumukolo oba mukolo gwonagwona nga gutegekeibwa.

Ekibira ekinhenhe nga kino kyetololeibwa ensozi, nga era oluyi olundhi luliku ekinzenze eky'omusanha nga ate oluyi olundhi omusanha guli kukyakaku.

Abaana abasomi bali mu kibinha, nga bano abaana buli omu alingirile ekitabo kye, nga buli omu ali kusoma kyali kusoma kyonakyona.

Enhumba eli kuzimbibwa, ghangulu abazimbi bali kubonekela okuba nti bali kutaayo embaagho kwe baligya oseleka nga bataaku amabaati. Nga enhumba enho ezimbibwa ku lubalama olw'enhandha.

Esapatu nga dhino dhambalibwa abakazi nha basaadha nga dhino dhikoleibwa era nga dhisigibwa elangi edhi kikirila ebendhera ye ghanga Uganda.

Omukazi era nga onho ali ku kyuma ekya kabwidhubwidhu ekikozsebwa okutunga engoye ekyakazibwaku ekyalanhi.

Omusaadha yetwise amatooke ku gali nga ali gavuga alina yali kuga twala. Nhi motoka edhindhi dhipakinze ezira ye dhiri kugya. N'abantu abandhi bali ku tambula mu lugudho nho budhuka obutundha ebintu ebitali byansambo ndhala.

Ente nga dhino dhilikurya eisubi munsiko nga einhuma ghadho ghaligho emiti nga dhilidhonka nga dhizilaku alidhilabilira.

E kanisa eno nga ghano, abantu ghebaidha, okuboneka nti beyanza Musengwa, byona byona byabakoleire mu bulamu bwaibwe. Nga bano era, abaidha gho n'abaikiriza abakuristayo.

Emotoka enene eyemereire okwisa ogumotoka ogulima oluguudo nga guno aliyo aliguvuga kugutoola kumutoka enene ate nga eriyo omusaadha alingirire okukakasa nti gunno ogumotoka gwika bulungi nga tigufunye buzibu bwonabwona

Esaagha dha igulo, era bino ebireri tukugezaku okughumbaghumba omusana okubonheka nti gututegekera oweigulo nga saawa edha kanzimyenzimye dhituse nga omusanha guli kubonebwa nti gubulirayo obwile butandhike

Abavubi babiri balikulyato lyaibwe bali kuvuba eby'enhandha era nga oghundhi agemye oluti olughanvu, oghundhi agemye olusero lw'ebaligya nga bakozesa okulusuula mu nhandha basobole okuvuba engege.